Suura kanarratti kan argamu suura konkolaataa daandii deemaa jirutu argama. Konkolaataan kunis baay'ee kan bareedu, kan ijaan nama hawwatu, akkasumas kan baay'ee miidhagaa ta'edha.

Suuraa kanarratti kan argamu, suuraa baayyee miidhagaa ta'e, kan baayyee namatti toluufi kan nama hawwatudha. Suurri kunis suura miidhagsituu mormaa kan ta'e, shamarroonni kan itti fayyadamanidha. Suurri kunis baayyee bareedaadha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee bareedaa ta'e, kan baay'ee namatti tolu akkasumas suuraa miidhagaadha. Suurri kunis suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kun kan baay'ee miidhaguu fi bashannanaaf, daandii ittiin deemuuf kan tajaajiludha.

Suura kana irratti kan mul'atu suura dibata rifeensaa kan ta'e baay'ee kan namatti tolu, kan rifeensa namaa laaffisuu fi baay'ee kan namatti toludha.

Barreeffama kanarratti kan argamu barreeffama beeksiisa jedhudha. Beeksiisa jechuun wantoota addaa, adda kan ta'e, bifa barreeffaman kan irra arginu yookan immo kan irra walitti qabannudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee nama hawwatu kan baay'ee miidhagina qabu niitii uffannishee baay'ee bareedaa ta'e, kan safuu eege bunadha akaayaa jirti. Meeshaan bunasheef qopheeffattee iddoonsaas kan baay'ee nama hawwatuu fi kan namatti toludha.

Barreeffama kana irratti Kan argamu barreeffama amantaa jedhudha. Amantaa jechuun Kan hin argamne, Kan hin qabamne, akkasumatti Kan amanamudha. Amantaan Dhala namaadhaaf bu'uura Kan ta'e jireenya isaa ittiin geggeeffachuuf baay'ee Kan murteessaa ta'ee fi Kan barbaachisu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa meeshaa alkooliiti. Meeshaan alkoolii kunis baay'ee kan nama jibbisiisu, kan miidhaadhaaf nama saaxilu akkasumas wanta ilmoo namaaf bu'aa hin qabnedha.

Suuraa kanarratti kan argamu, suuraa baay'ee ajaa'iba ta'e, kan baay'ee namatti tolu, suuraa calaltuu bishaaniiti. Calaltuun bishaanii kunis, haala gaarii ta'een kan namaaf calalu, kan baay'ee namatti toludha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama 'Asxaa' jedhu dha. Asxaa jechuun mallattoo eenyummaa saba tokkoo yookaan dhaabbata tokkoo ibsuu dhaaf kan gidduutti yookaan immoo walakkaatti bocamee argamu dha.

Suura kana irratti kan argamu suura baay'ee namatti tolu. Akkasumas kan baay'ee nama ggammachiis. Mi'aawaanisaas ijaanis kan nama haawwatu. Suura baay'ee iddoo guddaa qabuu fi kan namatti toluudha. Nyaanni Kun fooniidha. Foon Kunis kan baay'ee nama hawwatuu fi mi'aawaa gaarii qabuudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu uffatadha. Uffanni kunis galgala kan uffatamee ciisamudha. Uffanni kun gatiinsaa baay'ee kan namatti tolu daandii gubbaatti namoota baay'eetiin kan gurguramudha.

Suura kana irratti kan arginu suura daabboodha. Daabboon kunis foolii gaarii kan qabuu fi ijaan illee kan nama hawwatu, miyaa'insi isaa kan baay'ee namatti tolu, akkasumas nyaataafis kan mijatu, nyaata baay'ee namatti toluudha.

Suura kana irratti kan argamu, suura bulchaa biyya itoophiyaa ta'e, Doktor Abiyyi Ahimad dha. Innis uummata isaaf ergaa dabarsaa jiraa. Namichi kunis baayyee kan namatti toluu fi uummata biratti jaalala guddaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kana argamu suuraa fiigdonni tokkummaadhaan hojii tokko kan ta'e ispoortii hojjachaa jiru. Fiigdonni kunis baay'ee kan bareedanii fi kan nama hawwataniidha akkasumas kan baay'ee miidhaganiidha.

Suura kanarratti kan argamu suura namicha qotiyyoo lamaan qonna qotaa jirutu argamaa. Suurri kunis baay'ee kan namatti toluu fi kan baay'ee miidhaguudha.

Oduu jechuun waantota haaraa ta'ee, karaa addaa addaatiin dhala namaa bira kan ittiin geessisanidha. Oduun kunis waanta bu'aa qabus, waanta bu'aa hin qabnes kan nama tokko irraa gara nama biraatti geessisuuf fayyadudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa aadaa naannoo adda addaa walitti dhufanii tokkummmaadhaan, Irreecha deemanii, irreecha sana irrattimmoo, namichi tokko otoo Irreeffachaa jiruu kan agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa ajaa'iba kan ta'e kitaaba Afaan Oromoodha. Kitaabni kunis beekumsa baay'ee kan of keessatti hammatuu fi kan dubbisuudhaaf baay'ee namatti toludha.

Suura kana irratti kan argamu suura baay'ee mi'aayaa ta'e, akkasumas gosa nyaataa keessaa "mokoroonii"dha. Mokorooniin kunis baay'ee kan namatti toluufi mi'aansaas ijaanis kan nama hawwatudha.

Suura kanarratti kan argamu, suura alkoolii dhugaatii ti. Dhugaatiin alkoolii kunis ,baay'ee kan nama jibbisiisuu fi kan baay'ee dhangaggaawu, akkasumas namoota irratti miidhaa baay'ee kan geessisuu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu, loon bakka bareedaa ta'ee fi bakka margi jiru, marga dheedaa jiranii fi namicha loon kana tiksaa jirudha. Loon kunis, iddoon isaas, namichichis baayyee kan namatti toluu fi kan baayyee nama hawwatudha.

Barreeffama kan irratti kan argamu, barreeffama hooggantoota bebbeekamoo jedhudha. Hooggantoota bebbeekamoo jechuun biyya isaaniif waantota gaggaarii namoota raawwatan, akkasumas waan gaarii lafa godhanii maqaan isaanii baayyee leellifamuu fi kan baayyee beekamoo ta'anidha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee ajaa'iba ta'e kan baay'ee namatti toluu fi kan baay'ee nama hawwatudha. Suurri kunis barsiisaa fi barataan haala gaarii ta'een beekumsa wal jijjiiraa jiru.

Barreeffama kanarratti kan argamu barreeffama 'beeksisa' jedhuu dha. Beeksisa jechuun wantoota haaraa ta'e bifa barreeffamaan odeeffannoo kan irraa walitti qabannuu dha.

Barreeffama kana irratti Kan argamu barreeffama hawaasaa fi maatii Kan jedhudha. hawaasa fi maatiin walitti dhufeenyas garaagarummaas qaba. Maatii jechuun firummaa dhiigaatiin maatii muraasa tahe yookaan Immoo namoota muraasaan Kan walitti qabamanii maatii jedhamaniiidha. Hawaasa jechuun immoo namoota adda addaa naannoo tokko warra jiraatan walitti qabee Kan ibsudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama 'Hojii' jedhu dha. Hojii jechuun dhalli namaa guyyaa dhaa guyyaatti wantoota socho'ee ittiin jireenya isaa geggeeffachuuf asiif achi jedhu dha. Innis 'Hojii' jedhama. Hojiin kunis dhala namaaf bu'uura kan ta'ee fi kan jireenya isaa ittiin geggeeffatu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu, suuraa baay'ee miidhagaa ta'e, kan ijaan nama hawwisiisu akkasumas kan baay'ee namatti tolu, buna bilchaate kan mukarra jiru yookiin hin ciramneedha. Bunni kunis kan baay'ee miidhaguu fi kan bareeduudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, suura miidhagsituu manaa kan ta'e, akkasumas meeshaa mana keessattu argama. Suurri kunis baayyee kan namatti toluufi kan ijaan nama hawwatu, kan baayyee bareedudha

Uumamuma jechuun harkaan kan hin tolfamne uumamaan kan argamedha. Naannoo jechuun immoo nam-tolcheedhaan kan raawwatame bartee ta'ee uummanni tokko uummanni naannoo sanaa kan ittiin jireenya isaa gaggeeffatudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, Konkolaataa baay'ee bareedu, baay'ee namati kan toludha, kan nama hawwatudha. Konkolaataan kunis namoota shan (5) fe'ee bakkaa gara bakkaatti kan deemudha.

Suuraa kana irratti kan argamuu, suuraa maatii tokko kan ta'aan mucaa isaani qabatani gaammachuudhaan sadii ta'ani kan argamanidha. Maatiin kunis baay'ee kan namatti tolaanifi kan nama gaammachiisanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu, suura baayyee mi'aawaa kan ta'e akkasumas kan ijaan nama hawwatu; nyaata ijoolleeti. Nyaanni Kunis baayyee kan mi'aawuu fi kan namatti toludha.

Suura kan irratti kan argamu suuraa mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kunis kan baay'ee garaa nama nyaatufi kan baay'ee dadhabedha. Baay'ee kan garaa nama nyaatudha.

Suura kanarratti kan argamu, suura baay'ee ajaa'iba ta'e! Kan duubnisaa banaa ta'e, kan baay'ee namatti tolu! Suura konkolaataa fe'isaati. Konkolaataan fe'isaa kunis wantoota adda addaa karaa duubaa fe'ee bakkeedhaa gara bakkee biraatti deemuuf, kan baay'ee mijatuudha.

Suura kana irratti kan argamu, suura baay'ee bareedoo ta'an, kan baay'ee nama hawwatan ijoollee barattootadha. Ijoolleen Kunis iddoo taa'anii barsiisota isaanii simachaa jiru. Isaanis baay'ee kan namatti tolaniidha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa uffataadha. Uffanni kunis uffata bareedaa ta'ee fi kan ijaan nama ijaan nama hawwatu yeroo kamiyyuu uffatamee kan bakkeedhaa gara bakkeetti ittiin deemamuu danda'u uffata baay'ee namatti toludha.

Barumsa jechuun dhalli namaa wanta hin beekne tokko karaa ittiin argatu yookaan immoo erga argatee booda itti waamamni isaa karaa barumsaan akka argate kan ibsudha.

Ispoortii jechuun baay'ee kan bu'aa qabuu fi dhala namaatiif baay'ee gahee guddaa kan taphatudha. Isaan keessaa fayyummaadhaaf akkasumas bifa maallaqa ta'een galii galchuudhaaf kan nama gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dubartii fuulaa ishee qabattee jirtuu dha. Akkasumas kan fuula ishee ittiin bareechattu kan akka ruuzii, dammaa arganna. Dubartiin kunis kan baayyee miidhagduu dha.

Suura kanarratti kan argamu kitaaba baay'ee ajaa'iba ta'e, kan namatti tolu, kan beekumsi adda addaa keessaa maddu suuraa kitaabaadha. Kitaabni kunis baay'ee kan namatti toluu fi kan keessa namaa bitudha.

Suurri kanarratti argamu suura baay'ee namatti tolu, miidhagina bareedaa kan qabu akkasumas ijaaf kan nama hawwatu suuraa baay'ee namatti tolu; konkolaataadha. Konkolaataan kunis wantoota adda addaatiin kan baay'ee miidhagee jirudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama hawwaasaa fi maatii kan jedhuudha. Hawwaasaa fi maatii jechuun waliitti dhufeenyas adda addummaas kan qabu yoo ta'u. Maatii jechuun firooma dhiigummaadhaan namoota muraasaan maatii kan jedhaman yoo ta'u. Hawwaasa jechuun ammoo namoota naannoo sana jiraatan walitti qabee bakka tokkotti hawwaasa kan jechisiisuudha.

Suura kanarratti kan argamu, suuraa miidhagsituu manaa kan ta'e, kan baay'ee namatti tolu! Haala baay'ee nama hawwatuu fi miidhagaa ta'een, miidhagsituu hojjetamedha.

Suurri kanarratti argamu dibatadha. Dibanni kunis dibata rifeensaaf fayyadu yookaan rifeensatti kan dibatamudha.

Suura kana irratti kan mul'atu, namoota daandii hojjechaa jiranidha. Daandiin kunis deemsaaf baayyee mijataa kan ta'ee fi haala gaariitiin daandii hojjetamaa jiruudha. Namoonni daandii sana hojjechaa jiranis ogummaa isaaniitiin baayyee cimoo kan ta'aniidha. akkasumas haala bareedaa ta'een daandii raawwachaa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu, suuraa baay'ee namatti tolu; fooliin isaa kan baay'ee namatti tolu, urgeessitoota nyaataa, mi'eessitoota nyaataa fi niitii mi'eessitootaa fi urgeessitoota kana gurguraa jirtutu argama. Suurri kunis baay'ee kan namatti toluudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffamaa beeksisa jedhudha. Beeksisa jechuun waantota haaraa ta'e, waantota addaa addaa bifa barreeffamaan kan irraa argannu yookaan kan odeeffannoo irraa sassaabannee hojiidhaaf kan nama gargaarudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffama rifeensa jedhudha. Rifeensa jechuun mataa gubbaatti kan argamu, warri dhiirotaa kan muratan, warri shamaarranii illee dheereffatanii bifa addaa addaatiin kan qabsiifatan jechuudha. Rifeensi baayyee kan miidhagaa ta'ee fi dhala namaa irraatti kan argamudha.

Suura kanarratti kan argamu, suura baay'ee garaa nama nyaatu! Kan baay'ee nama gaddisiisu! Konkolaataan lamaan walitti bu'anii caccabanii akkasumas namni achi keessa jirullee miidhamee kan baay'ee garaa nama nyaatudha!

Suuraa kanarratti kan argamu suura poolisoonni akkasumas jiraattonni naannoo sanaa biqiltuu otoo dhaabaa jiranii agarsiisa. Namoonni kunis baay'ee kan miidhaganii fi kan baay'ee namatti tolanidha.

Suura kanarratti kan argamu suuraa baay'ee namatti tolu, kan beekumsa hedduu namaaf laatu. Akkasumas bifa gaaffiitiin kan baay'ee namatti tolu, suura kitaabaadha. Kitaabni kunis baay'ee kan namatti toluu fi wantoota adda addaa keessaa kan fudhachuu dandeenyudha.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata baay'ee mi'aawaa ta'e akkasumas ijaan kan nama hawwisiisu raafuu adiidha. Raafuun adii kunis baay'ee kan namatti toluu fi kan mi'aa gaarii qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa dubartii buna gurguraaf hojjattudha. Dubartiin kunis haala namatti toluun buna akaayaa jirti. Suurri kun kan baay'ee dinqisiifamuu fi ajaa'ibsiifamuudha.

Suuraa kana irratti kan argamuu konkolaataa fe'iinsaati. Konkolaataan fe'iinsaa kunis kan baayyee miidhagaa ta'ee, namatti toluu fi baayyee ariifatuu dha.

Suura kana irratti kan argamusuura baayyee garaa nama nyaata , kan baayyee nama gaddisiisu akkasumas bifti dadhabbii kan irraa argamu, suuraa harreen ba'aa baattee deemtudha. Harreen kunis baayyee kan garaa nama nyaattuu fi kan baayyee nama gaddisiistudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee namatti tolu, kan bu'aa baay'ee qabu, kan miidhagudha. Kunis suuraa barulleedha. Barulleen kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee baay'ee kan namatti toludha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu kophee bareedaa, kan namatti tolu, akkasumas kan ija nama hawwatu kophee ijoolleeti. Kopheen kunis baay'ee kan bareeduu fi baay'ee namatti toludha.

Barreeffama kana irratti kan argamuu barreeffama 'Alaabaa fi Asxaa ' kan jedhu dha. Alaabaa fi Asxaan walitti dhufeenyaa fi walii galtee kan qabu yoo ta'u, akkasumas eenyummaa biyya tokkoo yookaan immoo eenyummaa dhaabbata tokkoo kan ibsuuf fayyadu dha.

Uumamaa fi naannoon baay'ee hariiroo kan qabudha. Uumama jechuun nam-tolcheetiin kan hin hojjatamnenaannoo jechuun immoo wanta harka namaatiin hojjatamee iddoo tokkotti bartee ta'ee jiru yookaan immoo geengoo tokko keessatti harka namaatiin kan raawwatamudha.

Suurri kanarratti argamu, suuraa baay'ee nama sodaachisu kan baay'ee fokkisaa ta'e. Akkasumas namarratti miidhaa guddaa geessisu suuraa naachaadha. Suurri naachi kunis bishaan keessaa bahee afaan baneetu argama.

Faaya jechuun baay'ee kan nama boonsuu fi akkasumas baay'ee nama miidhagsuudhaaf kan namatti toludha. Faayaan Kunis uummata oromoo biratti baay'ee iddoo guddaa kan qabuu fi beekamaa kan ta'edha.

Suura kana irratti kan argamu, suuraa daawwitiiti. Daawwitiin kunis baay'ee kan bareeduufi kan baay'ee nama gargaaru: kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan argamuu, suuraa baay'ee nama aja'ibuu! Haala gaarii ta'een kan hojeetame. suuraa baay'ee namatti toluudha. Surri kunis suuraa meshaa hojiitti. Kan akka tessooo, kan akka meshalee adda addaattu as keessaatti argamaa. Kunis baay'ee kan namati toluu fi mijataadha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa namicha lukkuu gurguruuti. Lukkuu gurgurtaaf dhiyaatan qabatee argama akkasumas meeshaa uffataaf tajaajilu suuqii isaatu mul'ata. Baay'ee kan nama gaddisiisuu fi garaa nama nyaatuudha namichi lukkuu gurguru sunis

Faashinii jechuun wanta haaraa ta'e guyyaa gara guyyaatti gosa adda addaatiin haaraa godhanii kan ittiin tajaajilaman jechuudha

Suura kanarratti kan argamu suura konkolaataadha. Konkolaataan kunis baay'ee kan namatti tolu, deemsaafis kan mijatu, uummata baay'ee altakkaatiin kan fudhatudha. Konkolaataan kun baay'ee mijataa fi baay'ee kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa Bunaa bishaatee, utuu hin ciramiin mukaa irratti argamudha. Bunni kunis baay'ee bifni isaa kan bareedu, kan ijaa nama hawwatu, kan dhamdhama bareedaa qabudha.

Oduu jechuun nama tokko irraa nama biraatti bifa afaaniin kan daddarbudhaa. Bifa afaaniin kan daddarbu Kun haala nama bohaarsuun, haala barumsa ta'een karaa addaa addaatiin nama tokko irraa gara nama biraatti kan daddarbee beekumsa namaaf laatu yookaan immoo waanta haaraa kan irraa argachuu dandeenyudha.

Suura kana irratti kan argamu suura baay'ee namatti tolu, baay'ee kan nagaa namaaf kennu suuraa mana amantaadha. Manni amantaa kunis bifa baay'ee bareedaa ta'een kan hojjetameefi kan baay'ee miidhagaa ta'edha.

Suuraa kanarartti kan argamu suuraa baay'ee miidhagaa ta'e, kan ijaan nama hawwatu, kan na ilaali ilaali jedhu, suuraa mana jireenyaa gamoo tokkoffaadha. Gamoon kunis baay'ee kan namatti toluu fi jireenyaaf kan mijataa ta'edha.

Barreeffama kana irratti kan argamu kuduraalee fi muduraaleedha. Kuduraalee fi muduraaleen dhala namaaf kan baay'e barbaachisu bifa nyaataatiin bu'aa adda addaa kan namaaf gahee taphatudha. Kuduraalee fi muduraaleen kunis, haala adda addaatiin kan raawwatamudha.

Suura kanarratti kan argamu, suura baay'ee sodaachisaa kan ta'e, kan nama jibbisiisu, ijaanis kan nama hin hawwine, suura uffata hordoftoonni amantaa Musliimaa uffatanidha. Uffanni kunis baay'ee jibbisiisaa kan ta’e dha.

Suuraa kana irratti kan argamu suura baay'ee namatti tolu, kan baay'ee midhagu, kan ija namaa hawwatu, uffata aadaadha. Uffanni aadaa kunis kan na ilaali ilaali gochisiisu, kan naannoo Walaayittaadha.

Suurri kanarratti argamu suuraa buna jabanaati. Bobeessituu irra taa'ee danfaa jirutu argama. Jabanan kunis baay'ee kan namatti toluu fikan miidhagina qabudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu ijoollee xixiqqoo tapha taphachaa jiranii dha. Taphni isaaniis kan nama hawwatuu fi baayyee miidhagaa ta'ee dha.

Suura kanarratti kan argamu, suura bulchaa biyya Itoophiyaa kan ta'e, Dooktar Abiy Ahmedidha. Namichi kunis uummata isaaf ergaa dabarsaa jira. Baay'ee kan namatti toluu fi jaalala uummata irraa kan qabudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffama asxaa fi alaabaa jedhudha. Alaabaa fi asxaan walitti dhufeenya hidhata kan qabudha. Isaanis giddu saba tokkoo bifa tokko ta'een kan agarsiisudha.

Mana jechuun akkasumatti kan ijaaramee maaliif Akka gargaaru kan hin tuqamnedha. Mana jireenyaa jechuun immoo dhalli namaa jireenya isaa keessatti kan gaggeeffatu daldalaaf kan ta'u osoo hin taane kan keessa jiraachuu qofaaf fayyadudha

Suura kanarratti kan argamu suura gurgurtaaf kan dhiyaate gosa nyaataa keessaa Avokaadoo fi Timaatimiidha. Timaatimii fi Avokaadoon kunis baay'ee kan namatti toluu fi kan mi'aa baay'ee kan qabudha.

Suura kana irratti kan argamu suura baay'ee namatti tolu; kan ijaan nama hawwatu akkasumas keessi isaas kan baay'ee namatti tolu, suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kunis cidhaaf kan fayyaduudha. Baay'ee kan namatti toludha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee bareedu akkasumas tokkummaadhaan kan baay'ee bareedanii fi kan baay'ee bareedanii fi kan nama hawwisiisanidha. suurri kunis suuraa uummanni oromoo tokkummaadhaan irreecha irreeffachaa jiran suurri kun kan baay'ee namatti toluu fi kan nama ajaa'ibsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa baay'ee namatti tolu kan baay'ee miidhagina cimaa qabuu fi kan ijaan nama hawwatu suuraa kopheedha. Kopheen kunis kophee baay'ee keessi isaas alli isaas namatti toludha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa kophee shamarraniifi kan dhiirotaaf ta'udha. Kopheen kunis baayyee lallaafaa kan ta'e, kan daandiidhaaf namaa mijatu, kan baayyee nama gammachiisuufi namatti toludha.

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffama barumsa jedhudha. Barumsi akkuma beekamu, baayyee kan nama fayyaduu fi qaroominaaf kan bu'aa guddaa qabudha. Innis waanta hin beekne tokko akka beeknu akka tattaafannuu fi kan irraa argamu barumsa jedhama.

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffama seera kabachiisaa kan jedhudha. Seera kabachiisaa jechuun namni tokko biyya isaatti yookaan naannoo isaa keessa jiraatu sanaaf seera kabachiisee ofii isaa gatii kanfalee kan eegsisu jechuudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama 'Seera kabachiisaa' dha. Seera kabachiisaa jechuun biyya tokkoo dhaaf ofii isaa aarsaa of godhee kan biyya isaa eegu; Akkasumas kan nagummaa lammii tokkoos ta'e kan biyya sanaaf of dabarsee laatee kan biyya sana lammii sana kan eegu dha.

Barreeffama kana irratti argamu, barreeffama amantaa jedhudha. Amantaa jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubannu, waanta hin argamiin akkasumas waanta hin qabamiin akkasumatti kan amanamudha. Amantaan kunis baayyee kan nama tajaajiluu fi jireenya namaa keessatti bu'uura kan ta'e , jireenya gaggeeffachuuf kan fayyadamnudha.

Barreeffama kanarratti kan argamu barreeffama faaya kan jedhudhaa. Faaya jechuun kan mataasaatiin miidhagaa ta'e akkasumas kan nama miidhagsu fakkeenyaaf mormarratti, harkarratti kaawwatamee kan baay'ee nama miidhagsuu fi kan uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan qabudha.

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii kan baay'ee nama fayyadu akkasumas dhalli namaa kan nyaatee dhugee itti boqotudha. Dhugaatii fi nyaanni akkuma beekamu baay'ee murteessaa kan ta'edha

Barreeffama kana irratti kan argamu, barreeffama faashinii jedhudha. Faashinii jechuun waantota haaraa ta'e, waantota addaa addaa ta'een bifa haaraa ta'een dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiree kan itti fayyadamu jechuudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama kuduraalee fi muduraalee kan jedhudha. Kuduraalee fi muduraalee bifa adda addaatiin kan jiru yoo ta'u, gosa nyaataatiin dhala namaaf bu'aa fi gahee guddaa kan taphatudha.

Barreeffama kana irratti kan argamu barreeffama 'Faaya' jedhu dha. Faaya jechuun kan mataa isaatiin miidhagaa ta'ee akkasumas nama miidhagsu, fakkeenyaaf kan akka morma keenya irratti, harka keenya irratti kaawwannee, uffata aadaa faana kan ittiin baay'ee nama miidhagsuu fi kan baay'ee nama tti tolu akkasumas uummata Oromoo biratti kan fudhatama guddaa qabu dha.